Oohi ohadhi tekulwa moondama, moka hamu tulwa omeya. Ohadhi kala dhili momeya moka, tadhi tulilwamo iikulya, opo dhikoke dhi vule okuliwa nenge oku landithwa.

Moshilongo omuna omahala gomainyanyudho ngaashi omahala gomambwindilo. Omahala gomambwindilo ohaga kala gena okangwena kega kundukidha nuupundi wuna uulunda. Omuntu ngele a vulwa okumbwinda nenge Kuna omutenya , ohayi akagondje muulunda moka.

Oondjuhwa odhili dha simana oshoka ngele omuntu ena oshikunino shoondjuwa, oha vulu okudhi landitha, iimonene mo iiyemo ye. Oondjuhwa woo natango odhina onyama ndjoka ya talika ko yina uundjolowele komalutu getu, ano onyama ontokele.

Iimeno oyili yasimana mokati ketu, oshoka ohayi tupe iikulya hayi tupe omuzile yo ohayi tupe woo natango iilongitho mbyoka hatu longitha momagumbo getu ,ano otakuti una tote te po omuti gumwe kambadhala wu tsike omukwawo opo dhi iindjipale kukelelwe embugapalo.

Oondjuhwa odhi li dha simana, na otu dhi na omaludhi. Otu na oondjuhwa oontokele naadhoka oondjimbi molwaala. Onyama nomayi goondjuhwa oya talika ko kutya oyi na uundjolowele na otayi tungu omalutu getu.

Ongolo oyo oshinamwenyo shili koludhi lwoondoongi. Oshinamwenyo shika oshina oondjila oonduudhe noo ntokele. Oshinamwenyo shika oshi na onyama ndjoka hayi liwa. Oshinamwenyo ohashi adhika mo mahala ngoka ga gamenwa.

Oondama dhoku pungula omeya odhili dhasimana oshoka omeya ngaka gomvula ohaga pumbwa okuungulwa moondama dhomeya oshoka ohaga pwine po mbala. Omeya ohaga pungulwa ihe moondama dhomeya nomalalakano gayooloka, gamwe okutekela iimeno, yamwe ohaye ga pungula nelalakano lyokumuna oohi, nokulongitha woo natango momagumbo.

Aanafaalama ohaya kunu oomboga, dhili miikunino yadho. Oomboga ndhika ohadhi kunwa dhili melandulathano, momukweyo dhuukililathana. Shoka sha ninga oshipu uuna omuntu teya okudhi tekela nenge teya edhi likole.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu. Opwa ndulukwa okambakumbaku nenge nditye okashina, hoka haka langithwa mokuteta omwiidhi, e takegu gongele nawa taguyi kumwe, tagu mewa opo gukalongithwe ngaashi guninge iikulya yoongombe.

Eshito ohali monika nawa, oshoka olya opalekwa kiishitomwa oyindji. Kiitopolwa yimwe yoshilongo otaku adhika oondundu. Koondudu ohaku kala kwa mena uumeno uushuna ngaashi omwiishi nomano. Ohaku kala wo oondjila, dha totwa ko kaantu mboka ye hole okukatala eyopalo lyeshito.

Uuna etango tali ningine oshili kiitopolwa hoka kuna efuta nenge omilonga etango ohali monika nawa. Ndoka hali nana unene nokuli aatalelipo kuza kiilando yayooloka. Ohali monika nkene tali ningine lya tiligana nawa.

Aanafaalama oha ya tekula oohi moka haya kutha uuhi uushona eta yewu tula momayemele nomoo nayilona etaye kewu tila moondama dhomeya tayewu dhipelemo iikulya dho dhikoke dhivule oku liwa.

Shiyenga ngele yeshi tile pevi, omadhiya ohaga kala gu udha. Momadhiya ohamu kala omavo ngoka haga mene kohi, ohage ya kombanda ge na oongala dha sheneka dhili kombanda yomeya. Kohi ohaku kala shoka hashi liwa hashi ithanwa evo.

Moshilongo omu na iitopolwa mbyoka hayi adhika oondundu. Moondundu oha mu monika iimeno iishona ngaashi oomwiidhi nomano. Omano ngaka ogena omidhi dha ya muule dhika konge omeya, oshoka ehala ndika ihali mono omvula ya gwana.

Embakumbaku olili lyapingena po iilonga yokoonyala. Moofaalama nenge momapya aantu ihaya longitha we oonyala nomatemo, ashike ohaya longitha omambakumbaku . Embakumbaku ohali longo ta li endelele , lyo ohali longo oshilwa oshinene.

Iimeno ohayi tila omutenya ogundji moka aanafaalama haya longitha oonete ndhoka dhina uumbulu uushona opo pupite ombepo. Oonete ndhika ohadhi gamene iimeno koonte dhetango dha pitilila.

Aantu ohaa yakwata ohii moondama moka nenge mo madhiya omvula ngele yaloko, ohaya kutha onete etaya kakwata ohii dhika yakalye nenge dhimwe yakalandithe

Aantu ohaya tekula oohi moondama. Moondama muka ohadhi kala dha siikilwa noonete kombanda, opo mwaa ye iiyagaya mbyoka ethimbo limwe hayi vulu oku kala yi na uuzigo. Ohadhi tulilwa mo iikulya, opo dhi koke.

Ombonga ndjoka ha kuti okembindje, ombonga ndjika oyili yasimana oshoka ohayi eta uundjolowele komalutu ngetu ano oyina oovitamine kamana, ombonga ndjika ohayi adhika miikunino nomomahala gomalandithilo.

Oshinamwenyo ehwiyu oshinamwenyo shoka momuthigululwakalo gwaawambo aantu yena omaitaalo ga yooloka kombinga yoshinamwenyo shika. Yamwe oyi itala kutya oshinamwenyo shika oshina omupya nohashi humbata oombepo oombwinayi sho oshinamwenyo oshitilithi.

Moondundu ihamu adhika ashike iimeno, ashike ohamu adhika wo niinamwenyo . Ohamu adhika iinamwenyo ngaashi uumenye. Iinamwenyo mbika ohayi kala tayi napa moondundu moka nenge mombuga, mokulya uumeno mboka uushona ngaashi omano nomwiidhi.

Moshilongo omuna iitopolwa yimwe mbyoka yina oondundu, oondundu odheetwa po kombepo ndjoka yagongela evi ndoka adhiikwata kumwe dhaninga ekuma sho omvula tayi loko, komahala hoka ohaku monika iimeno ngaashi omano nomwiidhi.

Aantu mongashiingeyi otaya kongo omikalo moka taya vulu okwiimonena iisimpo yawo. Omuna aanangeshefa mboka taya kunu iimeno mbika yoongala yo ye keyi landithe.

Oshilongo shetu osho oshilongo shoka hashi nana aatalelipo. Oshi na omahala ogendji haga nana aatalelipo, moka mwa kwatelwa nomahala ngoka gombuga, ano hoka ku na oondundu. Aatalelipo oha ya nootenda dhawo e taya dhike ootenda mpoka haya ningi omasiku taya zi taya ka tala.

Oondjuhwa odhili dha simana, Oondjuhwa ohadhi tupe onyama ndjoka ya talikako kutya oyina omaukolele komalutu getu no hayi pe omalutu uundjolowele, oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka nago haga liwa.

Aanafaalama yoongombe oha ya edhilile oongombe dhawo miigunda. Oongombe dhomalwaala omatokele nomaluudhe kaa dhi na ooniga odha tseyika ko nawa oongombe dhoka hadhi munwa molwa omahini.

Aanafaalama yiikunino oye na aaniilonga mboka yeli mo taya longo iilonga mbyoka yokutekela iimeno. Opuna omukalo gokutekela iimeno ngoka gominino dha andjaganekwa, dhe enda poshimeno kehe, naampoka poshimeno opu na omunino gu na ombululu ano hagu patululwa e tagu tekele omeya gu uka koshimeno.

Oohi ohadhi munwa dhi li moondama mwa tulwa omeya noondama dhe etwa po momutholomo gwevi lyosamende, opo omeya gaahite mohi yevi.

Omahala gokutalelwa po haga a dhika kiitopolwa ya yoloka , nokomahala ngoka gombuga ohaku adhika omahala ngaka mpoka omuntu ta vulu okuya nenge tayi pamwe nookume nenge aakwanezimo e taya kuutumba e ta ya pewa shoka taya lile po nenge shoka taya nu.

Opu na omukalo ngoka omwaanawa go oguli omupu okulongitha oku tekela iikunino. Omukalo nguka gominino dha andjakana dhe enda pofoola kehe na kehe omunino oguna ombululu yuuka pokameno.

Omambakumbaku oga pingenapo iilongo yokoonyala. Mongashingeyi aantu ohaya kutha oombakumbaku mboka walongwa wo kuka longamo omwiidhi miikunino nenge moofaalama nenge pooha dhoopate. Oombakumbaku mboka ohawu tete omwiidhi etawu gu gongele etawu gu tula methomo lyongonga.

Evi lyomamanya, ano nditye lyomundundu ndyoka hali adhikwa kiitopolwa yimwe awike yoshilongo, moka muna omamanya omanene, omuna nduno oomwidhi dhoka hadhi kala dhamena pokati komamanyana mpoka

Omahala gokufudha po ngoka haga nana aatalelipo haye ya ye li taya kuutumba kuupundi hoka yo ya tala eshito nkene lyo opala.

Omuthigululwakalo gwaawambo oguna iikulya ya wo mbyoka ha yali, moka tuna oshimbombo shomahangu hashi telekwa shili pelilo ndoka lya tungwa noombale.

Oshitopolwa shanziza nawa itopolwa ohayi kala tayi monika nawa. Niimuna ngashi Oongombe oto dhimono tadhinapa nawa. Tadhili omwidhi ngoka gwanziza nawa.

Aanafaalama oha ya gamene iikunomwa yawo koonte dhetango moshilongo shetu omuna omutenya ogundji, oha ya kutha oonete dha dhingilila kombanda yiimeno opo ya gamene iimeno yawo koonte dhetango dha piitilila.

Aanafaalama yiikunino oye na omukalo gokutekela iimeno yawo omukalo ngoka gwa talika ko kutya omupu, gwo ihagu hepitha omeya, gwo ohagu gandja omeya ga gwana kiimeno. Ano omukalo gwomunino ngoka gwe enda gu ukilila piimeno, gu na ombululu yu uka poshimeno, shampa kopomba kwa patululwa go omeya otaga tondoka gu uka poshimeno.

Shiyenga ngele ega dhenge pevi, omadhiya niishana ohayi kala yu udha. Ohamu monika omavo ngoka haga kala ga shena nawa. Omavo ohaga kala gena omudhi guli kohi noongala dhili kombanda yomeya. Omudhi ngoka hagu liwa guli kohi ogo hagu ithanwa takuti omavo.

Aantu ohaya tekula oohi dhoka haya tula omeya muundama, uundama mbuka ohawu tulwa omeya ta geyamo nominino moka muna oohi taadhi tekulwa, tadhi peelwamo iikulya.

Aataleli okuza kiilongo ya yooloka nenge komanenevi ga yooloka taye ya okutala iiyamakuti mbyoka ngaashi oonkoshi, ohaye ya taafalwa mo ye li miitukutuku yo ta ya thaneke.

Ondja mba oya simana. Ondjamba oyi na onyama ndjoka hayi liwa, ohayi nana aatalelipo okuza kiilando ya yooloka. Ondjamba oyi na ooniga ndhoka hadhi longithwa. Ondjamba osho oshinamwenyo shoka oshinene kiinamwenyo ayihe.

Oku na omukalo gopautekinika, ano omukalo gokukuna iimeno mbyoka hayi kunwa momashina, ashike ihamu tulwa evi. Ohayi kala yi li momashina moka tayi tekelwa ashike omeya omashona sigo tayi koko.

Aantu ohaya tekula oohi moondama. Moondama muka ohamu tulwa omeya na ohadhi kala dhatulwa onayilona kohi opo omeya kaga pwine mo. Oohi ohadhi tulilwa mo iikulya opo dhi koke dhi vule okuliwa nenge okulandithwa.

Aatalelipo uuna taye ya moshilongo, ohaya falwa kaatonateli mboka ye li po ye na iitukutuku taye ya fala komahala hoka ya hala oku ka tala ya kwashilipaleke kutya oya gamenwa.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka shasimana oshoka oshina onyama ndjoka hai liwa . Oshinamwenyo shika ohashi nana wo ataleli. Oshinamwenyo shika osho oshinamwenyo sha talikako kutya oshon oshinamwenyo namwenyo oshinene kiinamwenyo ayihe . Ohashi li iimeno.

Opuna omukalo ngoka omupe, gwokukuna iimeno. Ano omukalo ngoka gwokukuna iimeno nomashina, itaayi tulwa mevi. Omukalo ngoka omwaanawa, oshoka ohayi koko tayi endelele.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo oku na ehala ndoka lya nika oondundu. Oondundu odhe ya po kombepo, evi lyi igongela kombepo e ta li tholoma po omamanya omanene, gatuntumana gu uka mombanda. Ethimbo lyomvula nenge lyombepo, omamanya ngaka ohaga tanduka taga gwile pevi.

Opuna omukalo omupu goku kuna iimeno, omukalo ngoka iimeno itayi kunwa mevi nenge muupoto. Aawe otayi tulwa ashike mo mashina moka omo tayi kokele, yo tayi tekelwa yili mo mashina moka.

Opena omukalo goku kuna iimeno. Omukalo ngoka iimeno tayi kunwa yi li muupoto, uunayilona moka ya tulilwa mo evi nuuhoho. Ohayi kala tayi tulilwa mo omeya sigo tayi koko, yi vule nawa oku ka tsikwa mevi.

Omuthigululwakalo gwAawambo oguna iizalomwa yawo mbyoka haya zala, moka oomeme haya zala oohulukweya dhalongwa moshiyata shodhelela niikayiwa, nootate ohaya zala woo oohema dhoshiyata shodhelela, ootate ohaya tulako wo omagala.

Iitopolwa yimwe yoshilongo ohaku adhika oondundu dhoka dha ndundumana dha tholomwa po kevi ndyoka lya gongelwa po kombepo, oku na wo omagumbo ngoka ga tungwa po moka aantu haya zi.

Ongombe oyi li ya simana unene momuthigululwakalo gwAawambo oyi itayela kutya omuntu ngele ke na ongombe ihaya kala atalika ko asimana. Kongombe ohaku zi onyama ndjono hatu li, ohaku zi wo omayinga ngoka haga longithwa moku kola ogo ohaku zi wo omahini ngoka haga palutha nawa omalutu getu.

Omuthigululwakalo gwAawambo omuna oondjuhwa. Ondjuhwa yOshiwambo ndjoka hayi longekidhwa nawa ya telekwa nawa, mbika iikulya hayi liwa piituthi yomanyanyu.

Omahala gomayinyanyudho ohaga kala taga monika nawa ethimbo lyuusiku, oshoka oge na oolamba ndhoka hadhi kala dha tema nawa tadhi eta uuyelele lela uuwanawa, tadhi adhima. Aantu ohaa yi ihe pomahala mpoka nookuume kawo nenge naakwanezimo yawo ya ka kuutumbe, taa li shoka taa li, nenge taa nu.

Onduli oshinamwenyo hashi adhika momahala ngoka gagamenwa ngaashi mEtosha. Oshinamwenyo shika oshile, shi na oongolo oonde, nothingo onde ndjoka hayi laalele pombanda yomiti. Ohayi li omafo nomwiidhi.

Omahala gombuga ano omahala ngoka haku monika oondundu oku na omagumbo ko ohaku adhika woo natango iimeno mbyoka yomano . Omahala ngaka ohaga mono omvula, ashike ihaga mono omvula ya gwana.

Aantu ohaya munu oohi ndhoka hadhi kala dha tulwa moondama. Oondama ndhika ohadhi kala dha tulwa oonayilona kohi, opo omeya gaa hite mevi. Ohadhi tulilwa mo iikulya, opo dhi koke nawa.

Oohi dhOshiwambo odhili dha simana. Aantu ohaya kwata oohi dhika dhOshiwambo moondama moka hadhi munwa nenge ndi tye mehala lyokutekula oohi, moka hadhi kala eta ye kedhilanditha. Oohi dhOshiwambo odhili dha simana oshoka ohayi eta omaundjolowele komalutu getu.

Moshilongo omuna iiyamakuti mbyoka yili pomahala ngoka gagamenwa. Iiyamakuti mbika ohayi nana aataleli okuza kiilongo yayooloka iiyamakuyti muka omwakwatelwa ngaashi oongolo, oomenye, oonduli, oonyati nosho tuu.

Omamanya goondundu oha ga tholoma po omakuma omanene gu uka mombanda. Omvula ngele ta yi loko, omeya oha ga tondoka ko komakuma ngoka ta ga kunguluka gu uka pevi, na unene pevi poondundu oha pu adhika uumulonga mpoka ha pu tondoka omeya nokutalama omeya.

Onete oyi li ya tseyika nawa mokuyula oohi. Aantu ohaya kutha onete e taye yi nana ngu a kwata hwiyaka ngu a kwata hwiyaka e taya yi mondama nenge medhiya moka mu na oohi e taya yulu mo oohi dhawo.

Eshito olyo opala, oshoka kiitopolwa yimwe moshilongo shetu ohaku monika oondundu ndhoka dha tuntumana dhu uka mombanda. Koondundu hoka ohaku monika wo uumeno mboka uushona ngaashi omano nomwiidhi.

Omeya oga simana noga pumbwa okukwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya moondama. Omeya ngaka ohaga longithwa iilonga oyindji. Okulongitha momagumbo, miikunino nenge okunuwa kiinamwenyo.

Omvula ngele ya loko nawa, aaantu ohaya kwata oohi. Omeya shampa ya kungulukile momadhiya, aantu ohaya yi ya ka kwate oohi dhawo dhOshiwambo ya ka lye, dho dhimwe ya ka landithe wo.

Kiitukulwa yimwepo moshilongo , ohamu adhika oondundu. Oondundu dhika ohadhi nana aataleli. Omahala ngoka opuna ondama yomeya, mpoka omuntu hayi po, tayi mondama yomeya, opuna wo nuupundi.

Opuna omukalo gopaunongononi ngono gweya po gwokukuna iimeno ano iimeno itayi kunwa mevi ashike otayi kunwa momashina moka tayi kala nokutekelwa sigo tayi koko.

Aanafalama yiikunino ohaya kala yeli muudhigu wetango ndoka lina oonte odhindji unene nohali kala lya pupyala ohaya longitha omukalo goonete dhoka haya tula dha dhingilila iimeno yawo opo ya gamene iimeno yawo koonte dhetango dha pitilila.

Ombaka osho oshinamwenyo shoka shili koludhi lwiikwamawawa. Ombaka ohayi vala omayi ngoka haga liwa nogena uukolele komalutu getu. Oyina woo onyama ndjoka hayiliwa ombaka.

Kiitopolwa yimwe yomoshilongo shetu ohaku adhika oondundu ndhoka dha tholomwa po komavi ga ninga omamanya omanene. Dhimwe ohadhi kala omamanya omanene gamwe omashona. Komahala wo ngoka ohaku adhika uumeno ngaashi omano noomwiidhi.

Omeya ga tulwa moondama. Moondama moka omwa tulwa oohi nuuna oohi ndhika dha koko aantu ohaya kutha oonete ye ke dhi kwate mo. Omeya ngaka ohaga kala ga siikilwa noonete kombanda, opo kaamu ye iiyagaya mbyoka hayi ya nombepo.

Aantu ohaya ka yuula oohi moondama nenge momadhiya. Moka haya kutha oonete e taya ka nana oonete dhika ngu a kwata hwiyaka ngu a kwata hwiyaka yo ya kwate oohi dhoka dhili mo madhiya nenge moondama.

Moondundu ohamu adhika wo iimeno, iimeno iinene nuumeno uushona. Iimeno mbika ihayi mono omvula ya gwana. Oyina omidhi dhaya muule dhika konge omeya kohi yevi.

Mehala lyoondundu ohamu a dhika iimeno ngaashi omano noomwiidhi. Omano ohaga kala ge na uufo uushona, opo kaaga kanithe omeya oshoka mehala moka ihaamu monika omvula ya gwana. Oge na omidhi dha ya muule momamanya dhika konge omeya.

Aanafaalama ohaya munu oohi moka haya kala yedhi tula muundama. Muundama mbuka ohaya siikileko oonete opo kaamuye iiyagaya. Oohi ndhika ohadhi tulilwa iikulya opo dhikoke.

Oohi ohadhi munwa moondama, moka hadhi tuli lwamo iikulya opo dhi koke. Oohi ndhika ngele dha koko, aantu ohaye kedhi kwatamo opo yedhi lyepo dho dhimwe talanditha.

Oondundu odha simana, oshoka ohadhi nana aatalelipo. Oondundu ohadhi tholomwa po kevi hoka dhimwe dhi na omamanya omanene. Koondundu ohaku monika wo uumeno uushona.

Oonte dhetango odhindji ohadhi piyaganeke eteyo. Ano aanafalama ohaya longitha omukalo gwokukeelela oonte dhetango odhindji, moka haya longitha oonete, dha dhingilila iimeno yawo.

Aantu ohaya pungula omeya moondama, ano ondama ohayi etwa po aantu ya fula oshilambo mevi etaya tula onayilona kohi, opo omeya kaaga hite kohi yevi

Omwiidhi ngoka hagu kala miikunino nenge pooha dhopate ogwa simana. Uushina ohawu ya ihe nokuteta omwiidhi ngoka nokugu ma kumwe gu ninge ongonga go gu ka longithwe onga iipalutha yoongombe.

Aanafaalama yiilya yomahangu eteyo ngele lya thikana, ohaya kutha oombaali e taya yi momapya ya ka teye. Iilya ohayi teywa mo mepya tayi tulwa moombaali. Omuntu e ta tumbu ombaali komutse e ta fala kehala hoka tayi gongelwa , ano haku tiwa okolupale.

Eshito olyo opala. Opuna iitopolwa yimwe yoshilongo hoka kuna omamanya. Omamanya ngaka ota ge ku kumitha kutya oga londekwako komakwawo ngiini, ashike omamanya ngaka oga etwa po ngeyika ga etwa po komeya ngoka ha ga tondoka pokati komamanya ngoka, e ta ga etapo omakololo ngoka.

Emuno lyoohi olili lya simana unene moshilongo shetu moka oohi hadhi kala moondama, oondama dhina omeya dha tulwa oothayila kohi opo omeya kaga hite mevi nenge kaga pwine mo. Ohamu kala muna oohi tadhi tekulwa tadhi tulilwa mo iikulya.

Omahala gomavululukilo oge li ga simana, pehala lyoku vululukwa lya longwa pamuthika gapamuthigululwakalo mpoka pena iihongomwa ya hongwa momiti dhoka ta yi ulike momuthigululwakalo, tayi ulike ano oshinyanga shoka shili pamuthigululwakwalo gwAawambo.

Oohi odhili dha simana onga iikulya yetu. Oohi wo odha talika ko kutya odhili dhina, tadhi e ta omaukolele komalutu getu uuna tatu dhi li. Oohi natango ohadhi landithwa, aantu yi ilikolele mo iisimpo yawo.

Aantu ohaya tekula oohi moondama moka haya kala taye dhi pelemo iikulya opo dhikoke, na una dhakoko aantu ohaya kakwata oohi dhoka. Oohi dhoshiwambo odhili dhina uundjolowele komalutu getu.

Onduli oshinamwenyo oshile, miinamwenyo ayihe muuyuni. Oshinamwenyo shika oshi na oongolo oonde. Oshi na oshipa shoka hashi longithwa okuninga iizalomwa. Oshi na wo onyama ndjoka natango hayi liwa. Oshinamwenyo shika oshi li momahala ngoka ga gamenwa.

Opu na omahala haga adhika kiitopolwa yilwe yoshilongo, omahala ngoka goondundu. Omahala ngaka oga tseyika ko onga ga simana, oshoka momahala moka ohamu zi oonzo dhoshilongo shetu. Oko ku na oomina hoka haku zi okawe nongopolo.

Omahala gokutalelwapo haga kala gatungwa nawa gena iipundi niitaafula omuntu oheya mo eta kuutumba koshipundi noshitafula uuna ena shoka talilepo nenge tanwinepo.

Iitopolwa yimwe yomoshilongo shetu oyi na oondundu, ndhoka hadhi monika dhu uka mombanda, dhi na omamanya omanene. Koondundu hoka ohaku monika wo uumeno uushona ngaashi: omwiidhi nomano. Ehala ndika ohali kala ehala limwe ndyoka ihali mono omeya ga gwana, niimeno mbika yi li mo ohayi hupu nuudhigu.

Moombuga ohamu adhika iimeno yayooloka. Yimwe yomimeno mbyoka hayi adhikwamo oyo endombo, ohali mene mombuga ohali pungula omeya miitayi yalo. Olina omidhi dhaya muule opo dhika konge omeya.

Oohi ohadhi tekulwa moondama moka hadhi kala tadhi tulilwa mo iikulya. Ano oohi ngele dha koko, aantu ohaye ke dhi kwata mo ye dhi lye po nenge dhimwe ye dhi landithe po.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka sha simana. Oshinamwenyo osho shoka shi li oshile kiinamwenyo ayihe muuyuni, oshi na othingo onde nelaka ele ndoka hali laalele uufo uutalala mboka hawu kala kombanda yomiti.

Kombuga ohakumonika oondundu, ohakumonika woo omamanya ge li miitandu. Ohakumonika woo uumeno uushona ngaashi omano nomwiidhi. Ombuga ehala ndoka hali kala lina uupyu, lyo ihali mono omvula ya gwana

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji haga nana aatalelipo moka mwa kwatelwa ehala ndyoka lina oondundu dha tholomwa po molupe oluwanawa halu nana aatalelipo. Oondundu dhika odha tholomwa po ashike kevi ndjoka lya pepwa kombepo etali igongele, lyatuntumana lyuuka mombanda.

Uunafaalama owu li wa simana, oshoka aanafaalama oyo haa eta iikulya moshilongo shetu. Ohaya kunu iikunomwa yawo, ye li melandulathano yu ukililathana, nomondjila mu na ominino dhomeya ndhoka tadhi shashamine omeya piimeno, opo yi koke.

Mongaashingeyi aantu oyendji otaya endele pamwe nehumokomeho mono mongaashingeyi aantu haya kunu iimeno, ashike pamukalo gopautekenika itapu longithwa evi, aawee otaya longitha omukalo ngoka omupu gomashina.

Aaniilonga mboka ye li ya kutwa moositola taya landitha ano iihape mbyoka taye yi pakele momapakete nokuyi tuma yi ka landithwe kulwe. Yo taya pewa ondjambi yawo.

Aataleli ohaya mbomboloka okuza kiilongo ya yooloka, komanenevi ga yooloka taye ya okutala uunshitwe. Ohaye ya ye li moohauto, nenge ndi tye miitukutuku, taya falwa ya ka tale moondundu.

Uuhilili oyo yimwe mbyoka yo miitungilutu, uuna omuntu te yili, olutu lwe ohalu kala luna uundjolowele, ano aanfalama ohaya kunu uuhilili, ye kewu landithe, yo yiimonene iisimpo yawo.

Ehala lyoondundu ndyoka lya tholomwa po kombepo, ano evi ndyoka lya pepwa e tali gongala po, ohali e ta po ihe omutholomo gwevi ndyoka lya tuntumana nevi ndika ohali adhika komahala hoka ku na efuta.

Aanafaalama ohaya Kala yena oofalalama dhoombaka. Ombaka osho oshinamwenyo shoka shili koludhi lwoondjuhwa. Oshikwamawawa shika oshina onyama ombwanawa .koshikwamawawa shoka ohakuzi omayi haga liwa.

Iimeno ohayi kunwa muupoto mboka wuunayilona mwa tulwa omavi nuuhoho. Ohawu kala wu li mo tawu tekelwa sigo tawu koko. Aantu ohaye ya niimaliwa ngu a hala oku ka tsika uumeno mbika ta landa okameno ke a ka tsike.

Aantu ohaya kwata oohi, ndhoka haye dhi tula moondama. Oohi ndhika ohadhi kala tadhi pelwa mo iikulya, opo dhilye, dhikoke. Nongele dhakoko aantu ohaye kedhi kwata mo, yeke dhi lye po, nenge yaka landithe.

Eshito ekumithi kombinga yimwe, eshito lina omamanya geli moondundu, omamanya ga londathana moondundu gena omakololo pokati. Omakololo ngaka oga etwa po komeya nokombepo shotayi pepe. Omeya uuna omvula tayi loko otaga tondoka pokati komamanaya tayi thigipo omakololo.

Moshilongo shetu omuna oondhila dha yooloka, omaludhi nomaludhi. Omuna ontsa, ontsa oyo ondhila ndjoka ya pumba yo aawambo oyena eitaalo ndoka kutya ihayi monika ku kehe gumwe oshoka oyo oyina elago no yina uunshitwe wa pumba.

Omvula ngele ya loko, miishana nomomadhiya ohamu kala muna oohi, oohi ndhika ohadhi ya nefundja. Aantu ohaya kutha oonete etaya nana ngu akwata hwiya opo yakwate oohi dhawo.

Moshilongo shetu oha mu adhika ehala ndoka haku adhika oondundu. Oondundu odhina evi lya gongala lyu uka mombanda evi ndoka lya gongelwa kombepo .kiitopolwa hoka okuna ombepo onene yo oyina oonkondo ndjono hayi pepe ta yi gongele evi e ta li kala lya ntuntumana shoka hatu ithana tatuti oondundu.

Oondama dhomeya dhina ominino ndhoka dhe e tamo omeya. Moondama omwatulwa oohi tadhi tekulwa, otadhi tulilwamo iikulya opo dhi koke dhivule okuliwa nenge okulandithwapo nelalakano lyoku imonena iisimpo

Ope na omahala ngoka gomainyanyudho, ano ehala to yi po pe na iipundi, niitaafula ya longekidhwa nawa. Toyi po nenge owa kuutumba wu na shoka tonwine po nenge to li.

Oohi odhi li dhi na uundjolowele komalutu getu. Okukwata oohi ohaku eta oompito dhiilonga mokati koshigwana, oshoka mboka haya ka kwata oohi ohaya kala ya kutwa, ya ka kwate oohi, yo yi imonene mo ondjambi ya ka itopolele naakwanezimo yawo. Oohi wo ohadhi landithwa, ngoka e na ongeshefa yokulanditha ohi imonene mo natango iisimpo ye.

Omukalo omupe gokukuna iimeno, ngoka ano iimeno hayi kunwa ashike momashina. Omukalo nguka ogu li omwaanawa, oshoka iimeno ohayi koko tayi endelele, yo ihayi mono oonte dhetango dha pitilila.

Aanafalama mboka yiikunino oye na omukalo ngoka gokutekela iikunino yawo. Omukalo gwominino ndhoka dhaandjakanekwa miikunino ha kupatululwa kopomba nomeya otaga zimo mominino gu uka piimeno.

Aantu ohaya tekula oohi, hayedhi tula moondama ndhoka dha dhingililwa noonete. Oohi ndhika ohadhi tulilwa mo iikulya opo dhi koke dhi vule oku liwa nenge ngele odhindji dhimwe ohadhi ka landithwa po ye omuntu ti ilikolele mo iisimpo.

Aanafalama oyena iikuku yoondjuhwa. Oondjuhwa ndhoka dhili miikuku dhilimo dhili momikweyo dha edhililwa, moka tadhi pelwamo iikulya tadhi vala omayi, ngoka haga landithwa dhimwe tadhi dhipagwa dhika landithwe onyama.

Oondjuhwa odhi li dha simana oshoka ohadhi tu pe onyama ndjoka ya talika ko kutya oyi na uundjolowele momalutu getu. Oondjuhwa wo natango ohadhi vala omayi ngoka natango ga talika ko ge na uundjolowele komalutu getu.

Omuhoko kehe ogu na omuthigululwakalo gwawo. Omuhoko gwAawambo ogu na omizalo dhawo dhopamuthigululwakalo moka oomeme haa zala oohulukweya dha longwa moshiyata shondhelela, ootate wo haa zala wo oohema dha longwa moshiyata shondhelela.

Omeya oga simana nonkene ga pumbwa okukwatwa nawa. Aantu ohaya kwatele omeya moondama moka omeya ngaka haga vulu okulongithwa ngele okutekela iimeno, okulongitha momagumbo nosho tuu.

Aanafalama ohaya lingitha omukalo ngoka nguli omwanawa go omupu go ihagu hepeke omeya mokutekeka iikunino yawo .Ano omukalo gominino dhoka dhe enda mofola yina ombululu tadhi shashamine omeya ashike gayeleka guka poshimeno.

Opuna omukalo gokutekula uuyuhwena, ano omayi ngele gatendulwa uuyuhwena ohawu etwa mehala moka wuli wiikalekelwa owo awuke, wa tulilwa mo iikulya nomeya.

Iikulya yetu yopamuthigululwakalo gwaawambo otuna mo oshimbombo nomboga. Mbyoka oyo iikulya yetu yopamuthigululwakalo, oshimbombo ohashi zi miilya yomahangu omanga omboga oha yi kunwa mepya.

Onduli oshinamwenyo sha simana, oshinamwenyo shika ohashi adhika momahala ngoka giikalekelwa ano miikunino ngaashi momatosha. Oshinamwenyo shika osha tali ka ko kutya oshinamwenyo oshile kiinamwenyo ayihe sha tseyika nawa shina okatse okashona nothingo onde ndjoka hayi laalele pombanda yikalye omafo pombanda yomiti.

Omatama oge li ga simana komalutu getu, ano opena iikunino mbyoka hayi kunu omatama, nomatama ohaga yi ano momatungo moka haga yi gaka pakelwe nawa, ga tulwe moonayilona go ga vule okutumwa kiilongo gaka landithwe.

Aantu ohaya tekula oohi moondama. Moondama moka ohaya tulamo omeya, noohi. Oohi ndhika ohadhi tulilwamo iikulya, opo dhi koke, dho dhivule okuliwa.

Iimeno ya ziza nawa, yi li moshikunino tayi tekelwa, tayi ulike nkene ya mona omeya ga gwana nawa neteyo otali kala ewanawa. Iimeno ohayi pumbwa omeya ga gwana. Inayi pumbwa omega ogendji, yo inayi pumbwa omeya omashona. Oya pumbwa ano omeya ga yeleka.

Moshilongo shetu omuna omithigululwakalo dha yoolokathana odhindji. Omuna omuhoko gwaahimba. Aahimba ohaya zala oongaku dha longwa momatayiyela. Ohaya kala yena oondhimbo peke.

Pehala lyokuvululukwa po, ano una omuntu ahala okuvululukwa po nenge ali ta ende ondjila onde nokwahala okuvululukwa po ohayi pehala mbaka pena uupundi pena woo okandama komeya nenge pamwe okwavulwa ohavulu wo okuya mo mokandama komeya moka.

Iitopolwa yimwe yomoshilongo okuna oondundu, oondundu moka ohamu monika uumeno uushona ngaashi, omwiidhi nomano. Omahala ngaka ihaga mono omeya ga gwana.

Momuthigululwakalo gwAawambo omu na oshimbombo nekaka. Mbika oyo iikulya yomuthigululwakalo gwAawambo, pwa gwedhwa omagadhi goongongo. Iikulya mbika ohayi hala ya longekidhwa nawa, nohayi longekidhilwa unene pomahala ngaashi iituthi yomanyanyu.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo oku na oondundu, koondundu ohaku monika uumeno uushona ngaashi omano noomwiidhi. Omahala ngaka ihaga mono omeya gomvula ga gwana ko okwapupyala.

Omiti odha simana. Momiti ohamu longwa iinima oyindji. Opu na omahala ngoka gomainyanyudho hapu tulwa oshinyanga sha longwa miipilangi pu na iipundi woo ya longwa miipilangi.

Aantu ohaya tekula oohi ndhoka haye dhi tula moondama ya tula mo omeya. Oohi ndhika ohaya kala taye dhi pele mo iikulya opo dhi koke dhi vule okuliwa. Nongele odhindji dhimwe ohaye dhi landitha po yi ilikolele iisimpo.

Aawambo oyena omboloto yawo yopamuthigululwakalo ndjoka hayi ithanwa taku ti oshikwiila. Oshikwiila osha longwa muusila womahangu etashi telekwa nawa. Oshili oshitoye, yamwe wo ohaya tula mo omahuku ngoka gaza moongongo.

Oondundu ohadhi monika dha tsima ano ohamu kala mwa tsima, unene ethimbo lyongula. Shino ohashi etwa konkalo yombepo.

Embakumbaku olyi li lya simana. Aanafaalama ohaya longitha embakumbaku, mokupulula omapya gawo. Embakumbaku ohali pulula ta li endelele, iha li kwata ethimbo ele.

Ongeshefa oyo ashike omukalo goku ilikolela iiyemo ngoka tagu longo mongashingeyi. Aantu ohaya kunu ano uumeno, oongala ndhoka haya landitha haya tula muupoto.

Omatama oge li ga simana. Aanafaalama ohaya kunu omatama geli momikweyo gu ukililathana, shika ohashi ningwa opo uuna omuntu ta likola oha kala eli mondjila ndjoka yi li pokati. Aanafaalama ohaya ka landitha omatama ngaka yi ilikolele mo iisimpo.

Iimeno ohayi pumbwa okutekelwa omeya ga gwana. Aanafaalama ohaya longitha omukalo ngoka omupu gwokutekela iimeno ngoka gu na ominino ndhoka dhe enda pokati kiimeno yo taya patulula ko, omeya taga shashamine gu uka piimeno.

Omatama oge li ga simana taga e ta uundjolowele momalutu getu. Omatama ohaga landithwa. Iikunino mokamu na omatama ohamu kala aaniilonga mboka haya pewa ondjambi yawo, yo taye kiikwathela moompumbwe dhawo naakwanezimo yawo. Mwene gwofaalama ohi imonene wo natango iiyemo ye mokulanditha omatama.

Oondjuhwa oontokele odhi li dha simana mokuvala omayi. Aanafaalama ohaya longitha oondjuhwa ndhika oontokele dhi vale omayi ngoka haga ka landithwa yo yi ilikolele mo iisimpo yawo.

Aanafaalama oyena iikunino yoondjuhwa moka hamu kala muna uuyuhwena tawu pelwa mo iikulya nomeya, po wu koke wu vule oku landithwa po.

Oondjuhwa odhi li dhasimana ,opuna oondjuhwa ontokele dhoka dha tseyi ka ko nawa kutya oondjuhwa dhika ohadhi vala omayi, oondjuhwa dhika ohadhi vala omayi ogendji nolundji aantu ohaye dhi munu nelalakano lyokuvala omayi goga kalandithwe.

Aantu oyendji ohaya tungu uundama. Muundama muka oha mu tulwa oohi, oohi omo ha dhi muninwa muka. Ta mu tulwa woo iikulya dhi vule dhi koke dho dhi kalandithwepo.

Ondjuhwa yOshiwambo oyi li ya simana unene ngele tashi ya pomuthigululwakalo gwetu. Momuthigululwakalo, aantu yAawambo oya itaala kutya piituthi mbyoka ya simana ngaashi yomavalo, yoohango, yomatalo gomalugo, nosho tuu, ohapu liwa ondjuhwa ndjoka hayi temwa yi li momagadhi goongongo.

Aanafaalama ohaya munu oohi dhoka dhili miikunino, oohi ohadhi tulilwamo iikulya nuuna oohi dhakoko aantu ohaya kutha onete etaa kakwata oohi, yanana onete kombinga nombinga.

Omuntu oha pumbwa ngaa okuya pehala lyontumba ekiinyanyudhe. Ngele oku li oye awike, nenge pamwe ota yi nookuume ke nenge onaa kwanezimo ye. Pehala mpoka ota adha po esiga, mpoka hayi e ta yotha onyama ye ngele okuna shoka ta tema.

Iikunino oyasimana oshoka oyo hayi tupe iikulya. Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo noyena omukalo gwokutekela iimeno yawo moka haya longitha omunino gwaandjakanekwa miikunino guna uumbululu wuuka piimeno, kopomba ngele kwapatululwa omeya ohaga yi pokameno mpoka.

Aanafaalama yengombe ohaye dhi edhilile miigunda mo miigunda omo hadhi pelwa iikulya yili momatemba, oongombe dhika odhili dha simana oshoka ohadhizi onyama ndjoka hayi ladithwa dho ohadhi gandja woo natango omahini ngoka haga landithwa.

Oshikuki ohashi liwa miituthi yo manyanyu ngaashi oohango, omavalo, omashasho, omakoleko osho wo iituthi ayihe yomaludhi agehe yomanyanyu, aantu oye hole okulya oshikuki.

Iikulya yopamuthigululwakalo gwaawambo: ondjuhwa yoshiwambo noshimbombo shoka shaza muusila womahangu nomboga. Mbika oyo iikulya yomuthigululwakalo gwaawambo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo okuna omahala ngoka kuna oondundu, koondundu ohaku monikaIimeno iishona ngaashi omano nomwiidhi

Omahala gomavulukilo mpoka puna omiti. Aantu ohaya yi komahala huka eta ya vululukwa po, ano yena iipundi yawo etaya vululukwa po yatala eshito.

Oshilongo shetu oompito dhiilonga mongaashingeyi otadhi monika komuthipa gweho, mono ano mongashingeyi aantu taya ningi uunafalama mpoka taakunu iikunoma yawo opo yaka landithe, ohaya landitha meni lyoshilongo yimwe taatumu piilongo yopuushiinda yo ohaya kutu woo natango aaniilonga.

Omeya ohaga tulwa moondama, moka mwa tulwa othayila, opo omeya kaaga hite mevi. Momeya muka ohamu tulwa oohi, ano uuna omuntu tamunu oohi, dhilimo tadhi tulilwamo iikulya, opo dhi koke.

Omambakumbaku oga pingenapo iilonga yokoonyala. Ohamu kala omu hingi eli meni ta hingi embakumbaku ta pulula epya nenge oshikunino.

Iikunino yomabanana ohayi kala tayi monika nawa. Omabanana ohaga kunwa miikunino moka. Omabanana ohaga imi nawa ge na iiyimati mbyoka ya papata. Oge li ga simana oshoka ohaga eta oovitamine momalutu getu nomunafaalama goshikununo shoka oha vulu okuka landitha i imonene mo iisimpo ye.

Aantu ohaya tekula oohi moondama oohi dhoka ohadhi kala tadhi tulilwamo iikulya sigo tadhi koko no ngele dhakoko aantu ohayi yeke dhi kwatemo yeke dhilyepo dho dhimwe oya kalandithe.

Uunafaalama owo wuli wa simana mono aantu haya kala yena, taya tekula iinamwenyo iingulu yili moofaalama dhawo, noyili mo yeedhililwa tayi pewelwa mo iikulya nomeya nelalakano lyoku ka landitha onyama.

Aantu ohaya pungula omeya moondama, ndhono dha fulwa, ano evi lwa fulwa etamu tulwa omavi geli mooshako, opo ga keelele omeya kaaga hite mevi. Moondama muka ohamu tulwa oohi, e tadhi tulilwamo iikulya.

Oohi dhili moondama dhomeya. Moondama odhilimo tadhi tekulwa ,tadhi tulilwamo iikulya, opo dhi koke nawa dhi vule oku liwa nenge okulandithwa.

Momagumbo gAawambo omu na oondunda dhopamuthigululwakalo. Omu na uugandhi, moka hamu pungulwa iilikolomwa yomomapya ngaashi iilya yomahangu, iilyaalyaaka, omapungu, nosho wo iigandhi mbika oya longwa wo hayi siikile noondunda dha longwa momwiidhi.

Omwiidhi ogu li gwa simana, oshoka ogo iikulya yiinamwenyo, unene oongombe. Ano aanafaalama oye na omashina ngoka haga ka teta omwiidhi, noku gu ma, gu ye molupe lwongonga.

Oshitopolwa shetu oshina omahala gamwe ngoka haga monika gena oondundu, gena omamanya omanene. Kehala ndika ohaku mene iimeno ngaashi omano noomwiidhi. Omano ngaka ogena omidhi dhaya muule ga ka konge omeya kohi yevi oshoka ehala ndika ihali mono omeya ga gwana.

Aataleli oha ya mbomboloka okuza kiilongo niilongo, ko manenevi gayooloka, oha ye ya moshilongo ye ye yatale iinamwenyo mbyoka yi li momahala ngoka ga gamenwa, oha ya falwa ihe kwaaamboka ye lipo nale yoku fala aataleli, ta ye ya hingi ye li miitukutuku, no ku ya ulikila iinamwenyo.

Iimeno ohayi opalekitha eshito. Año iimeno ngele yi li pehala lyontumba, ehala ohali monika nawa, iimeno yaziza nawa. Yo ohayi e ta wo nombepo ya yelà ndjoka tatu fudha.

Omamanya, ano ngoka hatu ti oondundu haga adhika miitopolwa yimwe yomoshilongo, omamanya omanene. Omamanya ngaka ohaga zi ihe nduno taga tanduka hashi etithwa komeya ngoka taga tondoka pokati komamanya, omamanya e ta ga zi kumwe.

Omvula ohayi ya nefundja moka aantu haya kutha oonete e taya ka kwata oohi dhawo. Ohaya ka kwata ya ka lye nongele odhindji ohaya ka landitha yi imonene mo iisimpo.

Aantu ohaya kunu iikunomwa yawo miikunino moka unene aantu yaanafalama yena iikunino yomatama. Omatama ogeli ga simana komalutu getu, tage tupe uundjolowele momalutu getu yo woo aanafalama mbaka ohaya ka landitha meni lyoshilongo gamwe taya tumu wo kondje yoshilongo ya ilikolele mo iisimpo.

Aanafalama yiimeno oyena omukalo ngoka haya longitha mokutekela iimeno yawo. Omukalo ngoka guli hagu hupitha omeya go ihagu longitha omeya ogendji, ano omukalo gominino ndhoka dha enda miikunino dhuukilila piimeno nopena uumbululu mboka hawu pitile omeya ngoka taga shashamine gu uka piimeno.

Mefuta omuna ya yooloka moka muna iinamwenyo yoondhila, omuna oondhila ndhoka haku tiwa ooflamingo dhina oongolo oonde. Oondhila ndhika ohadhi li oohi.

Moshilongo shetu otuna mo omaludhi goondjuhwa moka tuna oondjuhwa dhimwe oontokele, dhimwe oonduudhe, dhimwe oondjimbi, dhimwe wo odhina omalwaala agehe geli ko. Ondjuhwa oyili po ya simana oshoka ohayi tupe onyama nohadhi vala omayi.

Kefuta ohaku adhika oondhila dha yooloka momo muna ondhila yedhina Flamingo ndjo, ondhila ndjoka ya tseyika nawa yina oongolo oonde nomawawa omanene. Ondhila ndjika wo oyina omulungu omule go ogwa kola hagu yi kohi yomeya oku konga oohi.

Oohi odhili oma ludhi ogendji, moka tuna oohi haku tiwa omakende. Omakende oohi hadhi kala momeya, momeya getu ngaashi momi longa, moma dhiya. Oohi ndhika ondili oombwanawa oshoka otadhi tungu oma lutu getu.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya longo iilya momapya, neteyo ngele lyathikana aantu ohaya ka teya iilya yawo eeta yi yungulwa polupale. Aakulukadhi ohaya kutha oontungwa taya yele iilya mbika yize mumwe nolungu yo iilya yivule okwikalekela opo yitulwe moondoloma nomoombali yika pungulwe opo yi vule okukaliwa.

Aanafaalama yiimeno nenge nditye yiikunino ohaya gamene iiyawo koonte dhetango oshoka hadhi yonagulapo iimeno. Ohaya siikileko noonete opo ya keelele oonte dhetango odhindji.

Omvula ngele yaloko omeya ogendji, omadhiya niishana ohayi kala yuudha. Omvula ohayi etelele efundja ndyoka hali eta oohi. Aantu ohaya kutha oonete yakakwate oohi dhawo dhokulya dhimwe ya ka landithe yi ilikolele mo iisimpo yawo.

Momamanya nenge nditye moondundu ohàmu adhika wo iimeno, iimeno mbyoka ngaashi omano noomwiidhi oonshona. Iimeno mbika ohayi kala yi na omidhi dhaya muule, tayi thiminike omidhi dhawo pokati komamanya, opo yi ka konge omeya kohi yevi.

Iimeno yoomikunino nenge momapya, ohayi kunwa moofola dhuukililathana, opo uuna omvula ya loko nenge omeya ga ninga ogendji, ohaga tondoka ashike moondjila moka, itaga yonagula po iikunomwa.

Omeya geli moonda, mondama mwatulwa oohi tadhitekulwa .mumwe ohamukala ashike omeya gavule okulongithwa nande okutekela iimeno ano aantu ohayazi kiiputudhilo yayooloka yapewe uuyelele nkene omeya tagalongithwa.

Oohi ohadhi tekulwa miikunino nenge moondama moka hadhi tulilwamo iikulya opo dhilye dhi koke nawa.

Omahala gomatalelopo oga simana, oshoka omuntu uuna a pumbwa oku ka vululukwa po, oha yi ashike pehala mpoka, e ta kuutumba nawa a tala eshito nkene lya opala, nenge ta yi mondunda moka ta ka thuwa po.

Okuna omaludhi ogendji guudhila. Opena uudhila mboka hawu kala pevi nuudhila mboka hawu kala kombanda yomiti. Uudhila mboka hawu kala wuli kombanda yomiti ohawu ningi iihandhila pombanda etawu lala miihandhila yawo moka. Omo hawu valele nomayi sigo tawu tendula.

Aanafaalama oyena iikunino yoohi moka haa munumo oohi moondama ndhoka dhina othayila kohi etamu tulwa omeya. Othayila ndjika oya tulwapo opo omeya kaaga hite mevi. Aantu ohayeya ihe okutala nkene oohi tadhi tekulwa.

Aanafaalama ohaya imonene iisimpo yawo mokuninga iikunino, moka mu na aanafaalama mboka haya kunu omboga. Ohayi kala ya kunwa nawa yi li moondjila yu ukililathana nuuna ya koko ohaye yi teya e taya ka landitha.

Oomwiidhi ogo iipalutha yoongombe. Oongombe ngele ta dhi li omwiidhi unene ngoka gwaziza nawa, oha dhi kala dha paluka nawa komalutu dhi vule oku koka dhi liwe nenge dhi vale dho dhi kandwe omahini.

Onyanga ontiligane oyili yasimana oshoka oya talika ko kutya oya simana komalutu getu, tayi eta uukolele komalutu getu uuna omuntu teyi li. Ohayi panga wo noshivu shoka sheshikisha. Onyanga ndjika natango ohayi longithwa wo koomeme momafufu gawo, ano noyatseyika noyatalika ko kutya ohayi kokeke omafufu goomeme nenge wo ootate.

Onyanga ontiligane oyo onyanga ndjoka ya simana, oyili ya pumba moshilongo shetu ashike ohayi longo iilonga oyindji. Onyanga ndjika ohayi longo uundjolowele komalutu getu uuna tatu yi li, yo oya tali ka ko wo natango onga omuti ngoka hagu panga oshivu sheshikisha.

Aantu ohaya munu oohi dhoka hadhi kala dhili moondama mwatulwa omeya. Oohi dhika ohadhi kala tadhi tulilwamo iikulya opo dhikoke dhivule okuliwa, nongele odhindji omuntu ohokalanditha wiimonenemo iisimpo.

Kiitopolwa yokomikunda moshilongo shetu aantu oyi inekela muunafaalama, muunafaalama mboka wokulonga iilya yomahangu momapya mbyoka yili hayi tu palutha komalutu getu. Eteyo ngele lya thikana aantu ohaya yi momapya yatya oombele ya ka teye iilya mbika yo yika longekidhwe yi vule oku ka liwa.

Opu na omukalo gokukuna iimeno, ngoka kaagu shi gokutula ashike nale mevi, ashike omukalo gokulongekidha uupoto, mu na omavi nuuhoho e to kunu mo uumeno woye to kala ihe to wu tekele. Ngele wa koko, opo ihe omuntu ho vulu oku wu kutha mo wu wu tsike mevi.

Aantu ohaya pungula omeya, ano haya fulu omalambo e ta ya tula ko oothayila kohi opo nawa ya tule mo omeya. Oothayila ohadhi tulwa ko, opo ku keelelwe omeya kaaga hite mevi, go ga pwine mo.

Efundja ngele lye ya, ohali etelele iikulya niipalutha, moka hali etelele oohi, unene oohi ndhoka dha tseyika nawa omakende. Omakende oohi hadhi kala momadhiya nenge miishana. Aantu ohaa kutha oonete e taa ka kwata oohi dhawo ya ka lye, dhimwe wo taya landitha yi imonene mo iisimpo.

Omeya ge li mondama. Ondama ya tungwapo mosamende kooha opo omeya kaa ga pwinemo. Nomunino ngokagwa etamo omeya. Omeya ngaka oge li ga pungulwa oshoka ogena iilonga, otaga vulu okulongithwa okunwa, okutekela iimeno nenge momeya moka otanu vulu wo okumunwa oohi.

Aantu ohaya tekula oohi dhili moondama dhomeya dhadhingililwa koonete kombanda. oonete odhatulwapo nelalakano lyokukeelela iiyagaya momeya mbyoka tayi vulu okukala yina uuzigo yo yidhipage oohi.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu, komandundu ohaku monika wo natango uumeno uushona ngaashi omano nomwiidhi. Iitopolwa mbyoka, oyo iitopolwa mbyoka ihayi mono omata ga gwana yo ohayi kala ya pupyala.

Oohi ohadhi munwa nenge hadhi tekulwa , ano moka hadhi kala muundama moka dha tulilwa mo omeya. Ohadhi tulilwa mo wo niikulya, dhivule okukoka dhi kaliwe nenge dhika landithwe.

Mefuta ohamu adhika iinamwenyo omaludhi nomaludhi moka muna oshinamwenyo ombwa yomomeya. Ombwa yomomeya oyili ya simana koshipa shayo shoka hashi longithwa unene oku ninga omiya yo yamwe oyi itaala kutya oshipa shombwa yomomeya osha simana oshoka ohashi tidhile oombepo dhanyata kokule sho omagadhi gasho ohaga gwaya nonyama yasho ohayi liwa.

Oondjuhwa oontokele, oondjuhwa ndhoka hadhi munwa molwa omayi ngoka hadhi vala. Ohadhi vala omayi ogendji. Omayi ohaga ka landithwa, gamwe wo natango aantu ohaya li. Omayi oge li ga simana komalutu getu, oshoka ohaga tungu omalutu.

Embakumbaku olya pingena po iilonga yokomake. Embakumbaku ohali pulula omapya nenge iikunino. Ihali kwata ethimbo ele, omethimbo ashike efupi, lyo olyamana nale.

Iineno oyo yimwe mbyoka yi li ya simana, ano aantu ohaya kala yena iikunino mbyono taya kunu iimeno yawo. Iimeno mbika ohayi okutekelwa, moka muna omukalo ngoka gulipo kamana go omupu okulongitha. Omunino gwa andjakanekwa owala moshikunino guna okambululu keli mpoka pena okameno, omeya taga zi ashike momunino gu uka pokameno mpoka. Omukalo nguka ohagu hupitha omeya.

Moshilongo shetu ohamu adhika omahala goondundu. Oondundu dha tundumana dha ya mombanda. Oondundu ndhika ohadhi nana wo aataleli oshoka opu na iilongo mbyoka kaa yi na oondundu.

Ongandu oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika momiilonga. Ongandu oyi li yina omayego manene yo ohayi li onyama. Ongandu oya nika oshiponga oshoka ohayi dhipaga aantu nosho wo iinamwenyo.

Iimeno oyi li ya simana, oshoka ohayi opalekitha eshito. Moka ano aantu taya kunkililwa ya ha tete po nande omiti, na uuna omuntu a tete po omuti na kambadhala a tsike. Ano sho to tete omiti gumwe kembadhala wu tsike omukwawo.

Moshilongo omuna iiyamakuti mbyoka ya gamenwa. Iiyamakuti mbika ohayi kala mohala ngoka ga gamenwa. Iiyamakuti oongaashi; oonduli , oongolo nayilwe oyindji.

Uundama woku pungula omeya, uundama mboka owa longwa wuna wa longwa mevi ano wa tulwa oondhopi dho samende nothayila. Shika osha tulwa ko opo omeya gaa hite mevi. Omeya ngaka ohaga longithwa oku tekela iimeno nenge oku longitha megumbo.

Iimeno oyi li ya simana oshoka oyo tayi tupe iikulya. Iimeno ohayi pumbwa okutekelwa, mpoka aanafaalama haya longitha omukalo gominino ndhoka dhina oombululu tadhi shashamine omeya piimeno.

Oondjuhwa odhili dha simana oshoka onyama yondjuhwa oyo onyama ndjoka yatalikako yina uundjolowele komaluntu getu , oondjuhwa natango oha dhikala omayi ngoka natango ngena uundjolowele komaluntu getu, nakumuna mbika natango oha vulu oku keyilanditha ilikolele mo iiyemo.

Miitopolwa yilwe yoshilongo ohamu adhika omamanya, ano oondundu. Omamanya gamwe ohaga adhika ihe gatanduka miipambu yimwe iishona nayimwe iinene, omamanya ngaka ohaga tandulwa komeya konga ha gayi pokati komamanya go taga tanduka, nogamwe ohaga tanduka kiimeno mbyoka hayi thiminike omidhi dhawo pokati komamanya ngaka.

Otuna ondjuhwa yetu yopamuthigululwakalo gwoshiwambo, Ondjuhwa ndjika ha yi adhika momagumbo getu. Ondjuhwa ndjika oyina onyama ombwanawa ndjoka hayi tungu omalutu getu.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo okuna oondundu. Moondundu omuna oondjila moka aatalelipo ngele taa mbomboloka okuza kiilongo niilongo. Ohaya ende moondjila ndhoka yeli miitukutuku. Moondundu ohamu monika uumeno uushona ngaashi omano noomwiidhi.

Embakumbaku olyo unene ngaashingeyi tali longithwa mopaife tali pulula omapya nenge iikunino. Membakumbaku ohamu kala omuhingi ngoka teli hingi. Lyo ohali endelele methimbo eshona lyo olya etapo oshilwa oshinene.

Ongombe oyi li yasimana. Ongombe oha yi zi omashini ngoka ha ga palutha omalutu getu. Uunene Ongombe ngele oya vala uutana oha yi ka kandwa yi ze omashini ngoka ha tu li, ha ga palutha omalutu getu.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka sha simana oshoka ohashi nana aatalelipo. Uundjamba mboka uushona ohawu tekulwa tawu pewa omahini sigo wa koko wu vule oku ka lya.

Aanafaalama ohaya tekula oohi nokumuna oohi ndhika moondama dhomeya, moka haye dhi tulile iikulya dhikoke. Aayilongi kiiputudhilo ya yooloka, oha yeya okutala oohi ndhika.

Iikunino oyili yasimana oshoka otayi eta iikulya moshigwana . Aanafaalama ohaya kunu iimeno yili miikunino yawo nokuyi tekela nongele ya koko oha ye keyi landitha.

Omeya oga simana . Aantu ohaya pungula omeya moondama . Omeya ngaka ohaga pungulwa oshoka ohaga longithwa iilonga oyindji ngaashi oku tekela iimeno, oku longitha megumbo nenge oku nuwa kiinamwenyo.

Omeya ge li moondama moka ga pungulwa ano mpoka pu na ominino dhomeya ndhoka dhe eta mo omeya. Omeya ngaka ohaga pungulwa nelalakano lyokutekela iimeno, lyokulongitha momagumbo nenge woo ohaga vulu natango mu tulwe oohi dhi tekulwe.

Omeya geli muundama, moka mu na oohi tadhi tekulwa. Ethimbo ngele oohi dha koko, aantu ohaya kutha oonete yaye ya kakwate oohi yekedhi lyepo, nenge yekedhi landithe, yi ilikolele iisimpo yawo.

Katali nedhina limwe ombwa shoka hashikala momagumbo ano oshinamwenyo shopaantu. Oshinamwenyo shika oshili sha simana oshoka oshili omugameni gomaliko oshowo omagumbo getu.

Oohi ohadhi tekulwa. Ano hadhi tekulwa dhili moondama moka mwa tulwa omeya. Kohi yokandama ohaku tulwa omeya, opo omeya kaaga hite mevi. Oohi mondama moka ohadhi kala tadhi lile mo iikulya. Ohadhi tulilwa mo iikulya.

Aantu ohaya mono oohi ndhoka dhili moondama moka, ohaye dhi tilemo taya kala taye dhipelemo iikulya opo dhikoke dhivule okukwatwamo dhika liwe nenge dhimwe tadhi kwatwamo dhika landithwe po.

Iikunino oyi li ya simana, oshoka oyo ta yeeta iikulya mokati ketu. Iikunino mbika aanafaalama oye na omukalo gwokutekela iikunino yawo, omukalo ngoka omupu go iha gu longitha omeya ogendji. Ano omukalo gwomunino ngoka gwe enda miikunino.

Omeya ohaga pungulwa moondama. Moondama moka ohamu tulwa oothayila opo omeya kaga pwinemo nosho woo opo kaga vule okuya kohi geevi. Oondama ohadhi tulwa oothayila kombanda opo kuyandwe iiyagaya opo kayi yemo mondama yomey.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka sha simana. Onduli ohayi adhika miikunino mbyoka ya gamenwa ngaashi mEtosha. Oshinamwenyo shika osha tseyika oshile kiinamwenyo iikwawo, shi na othingo onde nomutse ngoka hagu laalele pombanda yomiti tagu kongo iikulya.

Aantu ohaya tekula oohi moondama. Oohi ndhika ohadhi kala tadhi pewelwa mo iikulya opo dhi koke. Nongele dhakoko aantu ohaya kutha uunete yekedhi kwate mo ya vule okudhi lya nenge dhimwe ya ka landithe.

Embakumbaku olya pingena po iilonga yokoonyala. Embakumbaku ohali pulula omapya nenge iikunino. Ihali kwata ethimbo ele. Oowili owala oonshona lyo epya nenge oshikunino osha pululwa nale sha pwa ko.

Aanafaalama ohaya tekele iimeno yawo omeya ga gwana opo eteyo li kale li li nawa. Iimeno ohayi pumbwa omeya opo yi kale ya ziza nawa, yo yi vule oku ka teywa.

Oondama dhomeya dhokumuna oohi, ndhoka mu na omeya ogendji noohi dhi li mo. Mwene gwoshikunino shoka oheya nduno niikulya, atile mo iikulya ape oohi opo dhi koke.

Iikunino ohamu adhika omambanana, omambanana ohaga kunwa miikunino moka geli momikweyo kwadhingililwa noonete kooha. Omambanana ogeli ga simana oshoka ohaga eta oovitamine momalutu getu.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Moondundu moka omu na oondjila moka ha mu endwa. Oha mu monika uumeno uushona ngaashi omano nomwiidhi.

Aantu ohayamunu oohi muundama moka hayatula mo omeya, aantu ohaya zi komahala nomahala gayoolokathana tayeya okutala nkene oohi hadhi munwa.

Aantu ohaya munu oohi ndhoka hadhi kala dhili moondama. Moondama muka ohamu kala muna omeya noohi dhili tadhi yogo. Oohi ohadjhi tulilwamo iikulya opo dhi koke dhivule okukaliwa nenge okulandithwa.

Oohi ohadhi tekulwa moondama moka muna omeya. Ano aatalelipo nenge aantu ohaya zi kiitopolwa yayoolokathana, eta yeya okutala nkene oohi hadhi tekulwa, yo taya pewa nduno omauyelele.

Aanafalama yiikunino yiimeno oye na ontseyo yokukuna iimeno mbyono haye yi kunu yi li melandulathano yi li moofoola nopevi pu na oondjila. Uuna omvula ya loka omeya omo haga tondoka moondjila moka. Ihaga yonagula iikunomwa.

Moshilongo shetu omuna omutenya, ano aanafaalama yiikunino ohaya kala ye li muupyakadhi womutenya nguka ,na unene olundji ohaya kutha oonete dhoka dha dhingilila iikunomwa yawo opo yakelele oonte dhetango dhoka hadhi fike po iimeno.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka sha simana. Oshinamwenyo shika ohashi nana aataleli. Oshinamwenyo shika oshina onyama ndjoka hayi liwa. Oshinamwenyo shika oshinamwenyo shoka sha talika ko kutya osho oshinamwenyo oshile kiinamwenyo ayihe. Oshinamwenyo shika ohashi kala momahala ngoka ga gamenwa.

Aantu ohaya pungula omeya moondama, moondama muka ohaya tulamo oohi yedhi tekule. Ohayedhi tulilemo iikulya opo dhi koke. Aantu ohayeya okutala nokupewa uuyelele nkene oohi tadhi tekulwa.

Opu na omukalo omupe gokukuna iimeno, ano omukalo ngoka gwiimeno tayi kunwa momashina. Itayi kunwa nevi, aawo, ihe oyi li momashina moka, yo tayi tekelwa ihe omeya ga gwana.

Moshilongo shetu otunamo iikunino yoku tekula iinamwenyo, iikunino mbika oyili momahala ngoka ga gamenwa. Iikunino mbika ohayi Nana aataleli, omuna iinamwenyo ya yooloka ngaaashi ,oonduli, uumenye, oongolo, oongalangombe nayilwe.

Moshilongo omu na iitopolwa mbyoka yi na omamanya, ano tu tye oondundu. Oondundu ndhoka odha tholomwa po kevi, ndyoka lya gongelwa po kombepo, e taga ikwata, taga ningi omamanya omanene. Omvula ngele ya loko, pevi lyoondundu mpoka ohapu kala uumulonga mboka hawu kunguluka omeya, wo ohawu talama wo omeya.